Acikin al-umma hausawa akwai ra'ayoyi da yawa akan wahainiya wadan nan ra'ayoyi suna da matukar tasiri a yanda ake mu'amulla da su musamman a yankuna noma a wasu wuraren ana kallan wahainiya a matsayin namun daji masu ban tsoro ko kuma masu alaka da sihiri yayin da wasu wuraren kuma ana ganin su amtsayin dabbobi marasa lahani ko kuma masu albarka ga noma acikin wannan bayanan namu zan duba yadda irin wannan ra'ayoyi ke shafan yadda ake mu'amala da wahainiya a yankunan gona ra'ayoyin hausawa kan wahai niya hausawa nada ra'ayoyi da suka samo asali tun daga al-adunsu da kuma tatsuniyoyin su a wasu yankunan ana ganin cewa wahainiya a matsayin dabba masu alaka da mayu ko sihiri wannan ne tasa mutane dayawa ke tsoron kamasu ko barin su kusa da gonakin su a wasu wuren kuma ana ganin su a matsayin wasu dabbobi masu wani sirri da basira ta musamman saboda yadda suke canjawan launin su a kawai kuma wani ra'ayi dayake cewa wahainiya na iya kawo ruwan sama ko kuma shafar albarkan gona wasu manoman suna da imani cewa idan aka kashe wahainiya a gona hakan na iya jawo masu fari ko kuma rikicewar yanayin noma a wasu lokutan kuma ana danganta wahainiya da hasara musamman idan aka ga wahainiya a gonar da amfanin gona be girma da kyau ba yadda ra'ayoyin nan ke tasiri da mu'amala akan wahainiya ra'ayoyin da ake ra'ayoyin da da ake dasu game da wahainiya suna tasiri matuka a yadda ake mu'amala da su a yankunan noma wasu daga cikin wayan nan tasirin sun hada kashe wahianiya saboda tsoro a wasu yankunan anaganin wa hainiya a matsayin dabbobi masu sihiri mutane kan yi kokarin kashe su idan suka gansu wasu manoman suna ganin cewa idan wahainiya ta kama amfanin gona to wannan zai iya jawo masu matsala ko kuma annoba ga gonar su don haka sukan kashe wahainiya domin hana faruwar haka barin wahainiya suyi rayuwar su wasu wuraren kuma musamman inda ake ganin wahainiya a matsayin dabbobi masu alaka da albarka mutane basa kashe su a maimakon haka suna barin su suyi yawo acikin gonaki suna ganin cewa haka ze kawo gonanakin su alheri da kuma kariya daga musibu wasu manoman ma suna cewa idan suka ga wahainiya a gonar su hakan yana nufin zasuyi girbi mai kyau da kuma albarka amfanin wahainiya wurin sihiri ko karin albarka wasu masu sihirin ko kuma mlaman gargajiya suna amfani da wahainiya wajen wasu aiyuka na gargajiya a wasu guratren ana daukan wannan wahainiya a matsayin babbar dake da iko na musamman kuma ana iya yin amfani da ita wajen tsafi ko kuma kariya daga mugunta wannan yasa wasu mutanen gujewa kama su yayin da wasu kuma suke kokarin amfani da su a bukatun gargajiya hana wahainiya shiga gonaki saboda wasu manoma suna tsoron wahainiya sukawo masu hasara sukan daui matakin hanasu shiga gonakin su wasu sukan shuka nau'ikan tsirrai tsire-tsiren da da ake jin cewa wannan wahainiya basa son jinsu ko kuma insuga gansu zasu guje masu wasu kuma sukan saka farauta ko kuma wasu hanyoyi domin hana wannan wahainiyar kusantan gonakin su

Tsarin rayuwar rake yana frawa ne daga lokacin da aka shuka shi zuwa fitowarsa lokacin da za'a girbe shi, da kuma yadda mutum zai sarrafa shi kanshi raken. Ana yaɗa rake daga yanakn sa ana kiran hakan da saiti maimakon a ce iri. Ana dasa yankan a cikin layi ko ramuka, marasa zurfi sosai, sai a zuba taki, sanna a rufe. Girman rake yana buƙatar yanayi mai zafi, yawan ruwa, da ƙasa mai albarka. Yana ɗaukan aƙalla watanni tara tara zuwa goma sha shida, a cikin yanayi mai ɗumi. Saɓanin watanni goma sha takwas zuwa ashirin da huɗu a cikin yanayin sanyi. Itacen rake yana ƙara tsawo kuma yana samar da ganye a jkinsa. Itace yana um Itacen rake yana yana tara sukari a jikinsa lokacin da matakin sukari mai tushe ya kai ƙololuwa. Ana shirya shukar rake don girbi lokacin da ya tara aƙalla, wani ɓangare wanda ya kai takwas, zuwa goma sha biyu na sukari a cikin wannan raken. Girbin rake yawanci ana amfani da na'urar girbi na musamman, wanda yake yanke rake tun daga bakinsa, yana turasu cikin kekuna don jigilar zuwa wurin da za'a sarafa shi wannan raken. A cikin ƙananan ayuka kuma, mutum zai iya amfani da hannunsa, ko kuma a samo ƙananun ƙanann abubuwan yin girbi, da za'a iya yin yankan hannu tare da kayan aiki, masu kaifi, don tabbatar da yankan sandan kusa da ƙasa, don mutum ya tabbatar da cewa ya yanke wannan sandan dab da ƙasa, sai ya sami kayan aiki masu kaifi sosai, yadda zai zai masa saurin aiki ba tare da ya wahala ba. Sannan kuma ana sarrarafa rake, don samar da sukari ko mazaƙwaila, da dai abubuwa masu sukari sosai, da dai sauransu. Ana amfani da saman rake wannan saman nan da in ya fito yake, yake zama kamar kara. To ana amfani da wannan karan don a bawa dabbobi su sami abincinsu, su sami abincin da za su ci.

wannan yanayin masammam lokacin zafin jiki da ruwan sama yana tasiri sosai da yawan rake da ake samu tare da ingantaccen girma da yake faruwa a cikin takamaiman abubuwa guda biyu matsanancin yanayin zafi da matsanancin fari wannan abubuwa na iya girman tsuron rake duk da rake zai yi girma ya tsuro soosai da kuma yadda shi kansa raken yake cuda baya da abin da yake cikin rake na siga yanayi da yanayin ruwan sama shi kuma a lokacin girman rake zai iya rage yawan sikarin cikin rake sannan daga karshe yana rage yawan amfanin gona da ingantaccen girbin shi kansa ma himman bayane yadda suke game da yadda yanay, yanayii yake shafan yawa yawan rake shi ne babban yanayin zafi matsinanciyar zafi na iya rage mastananciyar zafi na iya haifar da raguwa da raguwar cigaban ganye wannan ganye na rake zai zamana baya cigaba da girma sannan kumai shi kansa raken zai zamana shi kansa ganyan raken yana da rashin zukan rana zukan rana a jikin sa, zai zamana baya yi sosai kuma sannan raguwar samun sikari raguwr samun sikari a cikin wannan raken zai kasan ce ya yi kasa yana yanayin yana tasir wajan yawan amfanin kasa kananan yanayin zafi sanyi ko tsawan lokacin sanyi na iya lalata, ko kashe tsirrai wannan abun yana haifar da hasara da yawan amfanin kasa, duka za su lalace rake na bukatar ruwan sama daidai gwargwado a duk tsawan lokacin girma dan ingantaccen cigaba samuwar fari rashin isasshen ruwan sama yana haifar da damuwa na ruwa rake zai kasan ce babu ruwa a cikinsa ta yadda girmansa da abubuwa da duka yake bukata zai yi gaba sannan kuma yana tasiri a kan girman shuka rage yawan sikari da yuwuwan haifar da asara sikari da yake cikin wannan rake zai zamana ya ragu ruwan sama mai yawa a duk lokacin da aka samu ruwan sama mai yawa a cikin gonan rake ruwan sama mai yawa a lokacin girman rake yana iya narkar da sikarin da yake cikin wannan rake wannan sikari da yake cikin rake zai zamana yaaa ya ragu ya yi kasa

Rake zai iya cutuwa ta hanyoyi masu yawa kamar kwari cututtuka da kuma rashin ruwa mai yawa kwari da yawa na iya shafar sukarin jikin rake a cikiin ƙwarin har da masu shayarwa farar fata farin ƙwari da dai sauran ƙwaruka waɗannan ƙwarin na iya lalata ganyen rake ya bushe shi kansa tushen shukar shukar raken da kuma ƙwari masu cin cikin rake ta haɗa su fitar da rami a cikin rake ma'ana su masa rami alamomin rake mai ƙwari sun haɗa da rashin girma da mutuwar igo farin ƙwari suna sa ganye ya zamana ya yi rawaya wa ɗab'i ruwan hoda kuma a ƙarshe ya bushe cututtuka da yawa na iya shafar amfanin gonar rake game da jajayen ruɓa fata mai naulin ruwan ƙasa da zafin gani waɗannan cututtuka suna iya rage amfanin gona ingancin rake har ma suna iya haifar da kawar da wasu nau'ika cututtukan rake sun haɗa da; lamba ta ɗaya jajayen ruɓa naman kwari mai haifar da ja da fari a cikin rake da wari mai tsami idan an raɓu lamba ta biyu cutar mur cutar musa ƙwayar cuta mai haifar da taɓo na ganye da kuma wani lokacin bunburtar ganye ganye ɓunɓuntar ganyen zai ƙaƙamai lamba ta uku fata mai naulin ruwan ƙasa tana haifar da aibobi masu launin rawaya masu tsayi waɗanda ke ƙara girma kuma su juya ya launin ruwan ƙas ƙarancin ruwa ƙarancin ruwa yana haifar da babbar matsala girman rake domin ita ce shuka mai matuƙar buƙatar ruwa a jiki kuma ko da matsakaicin fari na iya matuƙar rage yawan rake ta hanyar yin tasiri ga girma noman rake yankin ganye daga ƙarshe waɗannan ya zama babban abin damuwa ga noman rake muhimman abubuwan yi wanda suka shafi ƙarancin ruwa a cikin amfanin gona rake ya haɗa da; lamba ta ɗaya rage yawan haihuwa haihuwar rake lamba ta biyu lokacin da ruwa ya yi ƙaranci domin suna samun raguwar girma girmansa zai zamana ya ragu raguwar noma da kuma raguwar ganye da kuma raguwar tsayi itacen shi kansa wannan raken.

Zan yi bayani a kan fa'idojin shan ruwan rake da yadda yake taimakawa wajen kiyaye ruwa a jiki da kuma inganta narka abinci Ruwan rake na ɗaya daga cikin shahararrun ruwa da ake sha da ake sha a ƙasashe da dama musamman a yankuna da ake noman rake Wannan ruwa yana ɗauke da sinadarai masu amfani ga lafiyar jiki tare da taimakawa wajen kiyaye ruwa a jiki da kuma inganta narkewar abinci Fa'idojin shan ruwan rake ga lafiyar jikin ɗan'adam Yana taimakwa wajen ruwa a jiki Ruwan rake yana ɗauke da ruwa da sinadarai masu ƙara lafiya waɗanda ke taimaka wa jiki wajen samun ruwa da ruwan da ya wadatar a cikin zafi ko lokacin damina Shan ruwan rake yana hana bushewar jiki kuma yana samar da kuzari Inganta narkewar abinci Ruwan rake yana ɗauke da sinadarai da ke taimakawa wajen narkar da abinci, yana da yadda ya kamata yana matsaloli kamar su kumburin ciki rashin narkewar abinci da kuma yawan gishiri mai tsanani a cikin ciki Kula da lafiyar garkuwa jiki. Ruwan rake yana ɗauke da sinadarai waɗanda ke taimaka wa garkuwar jiki wajen yaƙar cututtuka Yana taimaka wa jiki wajen kare kansa daga ƙwayoyin cuta masu illa kare fatar jiki Ruwan rake yana taimakawa wajen hana tsufa da rage matsalolin fata kamra ƙuraje da tabo Yana sa fata ta kasance da laushi da kuma kyau, kare zuciya da hanyoyin jini yana kare haɗarin kamuwa da cututtukan zuciya saboda yana rage mai marar kyau kuma mai illa ga jiki sannan yana taimkawa wajen kiyaye toshewar hawan jini a jikin ɗan'adam Taimaka wa masu ciwon shuga. Duk da cewa rake yana ɗauke da sukari, amma wannan sukarin ba shi da illa kamar yadda sukarin gargajiya yake yana taimakawa wajen daidaita matakin sukari, sukarin jiki, a jikin ɗan'adam. Yana ƙara kuzari da ƙarfin jiki yana kuma taimakawa wajen hanyar yin fitsari sanna kuma yana inganta lafiyar hanta Ruwan rake yana da matuƙar amfani ga lafiyar jikin ɗan'adam saboda yana taimakawa wajen kiyaye ruwa a jiki, narkewar abinci narkewar abinci da kare zuciya daga kamuwa da cuta fata da sauran dukkannin wasu gaɓoɓin jiki.

zanyi bayani akan amfani da akeyi daga rage da irin kayayyakin da ake samun ruwa daga gareshi rake wani irin shuka da ake nomawa musamman a yankunan da suke da zafi da kuma danshi ana nomanta ne domin yawan zuma da sukari dake dauke da ita wanda ake sarrafawa domin yin nau'ikan kayayyakin amfani rake suna da matukar amfani da dan adam ba kawai dan ana amfani da ita don yin sukari ba yanzu da mu duba nau'ukan kayayyakin da akeyi da rake da kuma amfanin da suke dasu acikin rayuwar yau da kullum ana yin sukari sukari itace babban hanyan da ake amfani da rake ana sarrafa rake don fitar da sukari ta hanyoyi daban daban akwai nau'ukan sukari da ake fitarwa daga rake kamae su farin sukari sukarin rawaya sukari mai yawa amfanin wannan sukarin ana amfani da sukari a abinci dan kara dandano da kuma kuzari masa na'antu na amfani da sukatri wajen yin lemu alewa da sauran yin kayanzaki nasha ana amfanin da sukari wajen magunguna dan kawar da daci ko kara dandano amafanin ruwan rake ruwan rake na daga cikin kayayayyakin da ake samu kai tsaye daga cikin rake ana tsaga rake sannan a matse shi don fitar da ruwan da ya ke cikin sa amfanin wannan ruwan acikin jikin dan adam yana kara kuzari saboda yana dauke da sinadari na halitta yana temakawa wajen rage gajiya da kuma hana bushewar fata yana inganta narkewar abinci acikin jikin dan adam ruwan sukari me kauri da ake samu bayan an tace sikari daga ruwan rake yana da launi me duhu kuma yana dauke da sinadarai masu gina jiki kamar su alli da kuma karfi amfaninsa shine masana'antu suna amfani dashi wajen yin alewa da kuma cakuleti yana amfanuwa wajen kiwo ana cakudashi da abincin dabbobi domin ya kara masu kuzari da kuma lafiya ragowar rake shine tarkacen da ake samu bayan an cire ruwan rake ana amfani da shi wajen yin takarda da katako me nauyin gaske anayin ana iyin gini ko wasu kayan ado kamar su tabarma da kwando man goge hakora ana amfani da ruwan rake wajen yin man goge hakora da wasu kayan kwalliya ta kin zamani ana amfani da da dagajin rake wajen yin takin zamani

Zanyi bayani akan sinadaren gina jiki na ruwan rake da kwatanta shi da kayan zaƙi na halittu ruwan rake na ɗaya daga cikin shahararrun abun sha a ƙasashen da ake noma ana shan sa don daɗin sa da kuma amfanin da yake bayarwa a cikin jikin ɗan Adam abincin da yake cikin ruwan rake ruwan rake yana dauke da sinadarai masu yawa waɗanda suke amfanar da jiki kamar su ƙarin kuzari ruwan rake yanada sinadarai da yawa waɗanda yawanci ya ƙunshi sukari da suka shuka wannan yana bada kuzari ga jiki cikin sauƙi kitse da abinci mai gina jiki ba kaman sauran abinci ba ruwan rake yanada matuƙar ƙarancin kitse wannan ya sa shi yafi dacewa da lafiyar zuciya yanzu kuma zan ɗauki ruwan rake sai na kwatanta shi da sauran abubuwan zaƙi na halitta kamar su zuma, da dabino da dai sauransu. ruwan rake da zuma, mecece ita kanta zuma zuma tana ɗauke da sinadare masu maganin cuta zuma babban zuma yanada babban adadin maganin rage zubewar kwayoyin halitta fiye da ruwan rake kwantancin sa da ruwan rake shine ruwan rake yana da yawan ruwa fiye da zuma wanda ke sa shi yafi sauƙin sha kai tsaye ita kuma zuna tanada yawan sinadare masu amfani wajen maganin cuta fiye da shi kanshi wannan ruwan raken ruwan rake da dabino, menene dabino dabino yana ɗauke da ruwan da yawan ƙyallen abinci fiye da ruwan rake yana ɗauke da yawan ƙarfe wanda ke taimakawa wajen magance rashin jini kwatancin sa da ruwan rake shine ruwan rake yanada ruwa mai yawa fiye da dabino wanda ke sa sauƙin sauƙin sha kai tsaye dabino dabino yanada ƙarin sinadare waɗanda ke taimakawa wajen narkar da abinci ruwan rake yanada yawan sukarin gona yayin da shi kuma wannan dabino ya fi dacewa ya fi ɗauke da sukarin ƴaƴan itace fiye da ruwan rake ruwan rake yanada amfani wajen kara lafiya ƙara kuzari sai sa mutum ya zama cewa yanada kuzari sosai lafiyar mutum zata ƙaru sosai inganta narkar da abinci cikin sauri in mutum ya kasance yana shan ruwan rake abincin da yake ci zai zama yana narkewa cikin sauri sannan kuma yana rage damuwa da ciwon kai sannan yana taimakawa wajen rage rage girman jiki kuma sannan yana taimaka wa fata ta zama tana sheƙi tana yin kyau a ko da yaushe.

Duk da yawan amafanin rake, yawan shan ruwan rake yana da illa da matsaloli da dama ga lafiyar jikin an'adam musamman idan ana shan sa ba tare da kiyaye adadin da ya dace ba Wannan matsala ta fi shafar mutanen da ke zaune a Arewacin Najeriya, inda ake samun rake da yawa Kuma mutane da dama suna yawan amfani da shi ba tare da taƙaita adadin shansa ba Tasirin ruwan rake a cikin jikin ɗan'adam: Ruwan rake yana da sinadarai da dama masu amfani ga jikin ɗan'adam, kamar sukari na halitta, kitse da mai ma'adanai da dai sauransu. Duk da wannan fa'idoji, yawan shansa fiye da kima yana iya haddasa matsaloli kiwon lafiya, kamar su ciwon sukari. Ɗaya daga cikin matsaloli da ke tattare da shan ruwan rake fiye da ƙima shi ne matsalar ciwon sukari. Rake yana da matuƙar zaƙi saboda yana ɗauke da babban adadin sukari na halitta wanda juiki ke son rakawa cikin sauri. Idan ana shan ruwan rake a kai a kai, yana iya ƙaruwa da yawan sukari a jini Matsalar haƙora: Wani babban matsalar shan rake da yawa shi ne lalacewar haƙora. Rake yana da matuƙar sukari wanda ke cike da ƙwayoyin cuta masu haddasa ƙari da kuma ruɓewar haƙora. Yawan ƙiba: Yawan shan rake yana da matuƙar, yana da matuƙar alaƙa da ƙarin ƙiba sosai Hakan yana faruwa ne saboda sirrin da ke cikin rake, yana da saurin narkewa a jiki, wanda ke haifar da tarin kitse da ke haddasa ƙiba Hauhawar jini da matsalolin zuciya: Yawan cin abu mai sukari na iya haifa hawan jini idan mutum yana da nauyin jiki sosai fiye da ƙima Hakan yana iya haifar da matsin lamba a jini a jini wanda zai iya haddasa ciwon zuciya Matsalar ciwon ciki da gudawa: Ruwan rake musamman in an ajiye shi na tsawon lokaci ko kuma idan an gurɓata shi da wasu ƙwayoyin cuta yana iya haddasa gudawa da ciwon ciki mai tsanani Tasiri ga masu juna biyu da kuma yara: Idan mace mai juna biyu ta sha ruwan rake fiye da kima, zai iya haifar mata da matsaloli kamar, bayan ta riga ta haihu, za ta kasance tana da ƙiba ƙaruwa da yawan sukari a jikinta. Sukarin da ke jikinta zai zamana ya ƙaru Yara kuma yana saka musu ciwon haƙori

Zan yi bayani a kan muhimmancin cin rake a Kudu maso Gabashin Najeriya. Tarihin rake a Kudancin Najeriya Ana ganin cewa rake ya samo asali ne daga yankunan Aaiya da kuma Indiya. Amma ya yi ƙaura zuwa Afirka ta hanyar cinikayya da kuma tafiyar kasuwanci na da. A Kudancin Najeriya, ana shuka rake a yankuna masu ruwa da damina, kamar jihohin Delta, Anambra da Oyo. Yana da muhimmanci ga tattalin arziki tun zamanin da. Kuma ana shuka shi domin amfani da shi a abinci da ko kuma a kasuwanci. Amfanin rake a al'adun Kudancin Najeriya. Amfani da rake a bikin aure da bukukuwa. Al'adun mutanen Ibo da Yoruba: Rake yana da matsayi na musamman a bukukuwan aure. A wasu lokutan ana bai wa amarya da ango rake a matsayin wata alama ta albarka da wadatar aure. Rake a cikin bukukuwan addini da kuma gargajiya A wasu lokutan bukukuwan gargajiya, Ana amfani da rake a matsayin hadaya ko kuma a cikin ruwan sha na musamman da ake yi domin yin bukukuwa Rake a matsayin alamar kyautatawa da girmamawa: A yawancin alamomin Kudu maso Gabashin Najeriya, idan mutum yana idan mutum ya ba ka rake yana nufin yana maka fatan alheri A cikin al'adan Ibo da kuma Yoruba, mutumin da ya kawo maka rake, yana nufin yana so ka mori rayuwa. domin rake yana zaƙi kuma yana da ƙarƙafa jiki. Amfanin rake a zamantakewa da kuma lafiya: Rake yana da matuƙar muhimmanci ga lafiya kuma hakan ya sa ya zama wani muhummin ɓangare na rayuwar mutane a Kudancin Najeriya, rake da lafiyar jiki. Rake yana ƙunshe da sinadarai da ke ƙarfafa jiki, kamar su abinci mai gina jiki da dai sauransu. Da kuma sinadaran da ke taimakawa wajen magance gajiya magance gajiya da ƙarfafa jiki Rake a matsayin maganin gargajiya: A wasu yankunan Kudu maso Gabashin Najeriya, mutane suna amfani da ruwan rake wajen magance cututtuka kamar su ciwon ciki rashin ruwa a jiki da kuma matsalolin ƙoda Rake a matsayin tattalin arzikin Kudancin Najeriya: Rake yana da muhimmiyar rawa a fannin tattalin arziki a Kudancin Najeriya kamar, noman rake a kasuwancinsa sarrafa rake da samar da kayayyakin masana'antu. Ƙalubalen da ke cikin rake: da Kudu maso Gabashin Najeriya suke fuskanta shi ne matsalar rake matsalar rake yawan noma, matsalar kare lafiyar rake, matsalar cinikin rake kasuwanni

Zan yi bayani game da muhimmanci al'adu a cikin bikin gargajiya da kuma hanyouin rayuwar Hausawa. Al'adu na ɗaya daga cikin ginshiƙan rayuwa da ke bayyana asalin kowace al'umma. A cikin surayuwar Hausawa, al'adu na da matuƙar muhimmanci wajen tsara rayuwar yau da kullum bikin aure, na ƙabilanci, na addini da kuma na bukukuwa Hausawa na ɗimbin al'adu da ke tafiya tare da su tun kaka da kakanni kuma waɗannan al'adu sun samo nasaba ne daga tarihinsu, addinindu da kuma zamantakewarsu, har da sauran al'umma. A yanzu zan bayani game da muhimmancin da ke bayyana al'ada, bukukuwa, auratayya da sauran al'adun gargajiya na Hausa, bikin gargajiya da muhimmancinsu. Akwai bikin Maulidi: Bikin Maulidin tuna haihuwar Annabi Muhammadu (SAW) wanda yake ɗaya daga cikin bukukuwan addini da kuma al'ada a cikin Hausawa Bikin Hawan Sallah: Bikin Hawan Sallah yana ɗaya daga cikin muhimman bukukuwa da ke nuna al'adun Hausawa, Bikin Hawan Sallah. da shi wannan bikin Hawan Sallah. Bikin Dambe, Dambe wasannin gargajiya ne na faɗa da ke tsakanin matasa don nuna jarumta, auratayya da muhimmancin al'ada: Aure yana da matuƙar muhimmanci cikin al'ummar Hausawa. Akwai matakai da dama: da ke bi kafin a ƙulla aure, waɗanda suka haɗa da: neman aure, na-gani-ina-so, gaisuwar aure da sadaki, kamu da ɗaurin aure, kai amarya da kayan lefe. Sauran bukukuwa da al'adun Hausa sun haɗa da bikin suna, na cire kaciyar yaro Bikin cire kaciya na ɗaya cikin muhimman al'adun Hausawa. Ana yin wannan bikin don tabbatar da cewa yaro ya girma cikin tsafta. da bin addini. Bukukuwan sarauta: Akwai bukukuwa da dama da ake gudanarwa a fagen sarauta, kamar nain sarauta da kuma hawan sarakuna. Waɗannan bukukuwa suna ƙara tsarin mulki na gargajiya da kuma kimanta dattaku a cikin Hausawa. Muhimamnci al'adu a zamantakewa ya haɗa da: girmama manya, yara da yara, girmama manya, yara da yara haƙuri da ladabi, kyautatawa, kyautatawa baƙi da ƴan uwa, kyautatawa baƙi da ƴan uwa, Al'adu suna taka muhimmiyar rawa wajen gina rayuwar Hausawa daga bukukuwan gargajiya, auratayya da zamantakewa. Al'adun Hausawa sun kasace ginshiƙi na rayuwar yau da kullum duk da cewa zamani ya sauya. Ya zama wajibi a ƙoƙarta wajen kare waɗannan al'adu don su ci gaba da kasancewa abin alfahari ga al'ummar Hausawa da kuma nan gaba.

zan yi bayani game da hanyoyin gargajiya da na zamani na sarrafa rake a kudancin Nijeriya da muhimmancin su a al'ummar yankin hanyar gargajiya ta sarrafa rake a da kafin a samu cigaban fasaha a na sarrafa rake ta hanyoyi masu sauƙi da ba su da wahala wasu daga cikinsu sun haɗa da yanka da kwaso rake bayan rake ya girma sosai manoma kan yanka shi da wuƙa ko da adda daga nan sai a? tara shi a cikin wani wuri ko a ɗauke shi zuwa inda za a sarrafa shi matse rake don samar da ruwa a da a na amfani da wata hanya ta gargajiya wajen matse rake wasu kan buge shi da dutse wasu kuma kan murƙushe shi da hannu ko da wata kaya ko da wata ƙaya ta katako tace ruwan rake bayan an samu ruwan rake a na tace shi da zare kuma yafi domin a raba shi da tarkace cikin sa sarrafa ruwan rake bayan an tace a na iya sha kai tsaye ko a bar shi ya ƙara ya ƙara tsami don amfanin shi wajen yin giya ko wani abincin yin sikari na gargajiya idan a na son yin sikari a na tafasa ruwan rake cikin babban tukunya har sai yayi kauri sannan a bar shi ya huce kuma ya ya ƙara tauri sosai hanyar zamani ta sarrafa rake saboda cigaban fasaha an sami sababbin hanyoyi da ake amfani da su? wajen sarrafa rake domin inganta samfurori da kuma amar da wasu cikin cikin sauri da yawa kamar amfani da injinan yanka da matse rake ma'aikatun sarrafa rake a kudancin Nijeriya suna amfani da inji na zamani wajen yanka da murƙushe rake don fitar da ruwan sa cikin sauƙi da inganci tace ruwa da kuma tsaftace shi a maimakon amfani da mayafi ko zare wajen tace ruwan rake a yanzu a na amfani da na'urorin tace rake masu tsafta da inganci wannan yana taimakawa sosai wajen cire ƙazanta da sauran tarkace daga cikin ruwan wannan rake sannan yin sikari da injin tafasa da injin tafasa da busarwa a ma'aikatun zamani? a ma'aikatun zamani a na tafasa ruwan rake a cikin manyan tukwane na ƙarfe da injina masu masu zafi domin samar da sikari amfani da ruwan rake a masana'antu a wasu wuraren kudancin Nijeriya a na amfani da ruwan rake wajen samar da man fetur wanda a ke amfani dashi a masana'antun sarrafa magunguna da dai sauran kayayyaki muhimmancin sarrafa rake a alamomin kudancin Nijeriya na ɗaya shine yana samar da aikin yi da kuma tattalin arziki yana samar da abinci da abin sha yana samar da sikari yana amfani da? ana amfani da tarkacen rake wajen haɗa takin zamani takin zamani da na gargajiya da dai sauran su kuma sannan yana inganta fasaha da cigaban kasuwanci

Zanyi bayani akan tasirin mahalli na noman na noman rake a kudancin Najeriya da kalubalan ɗorewar sa. Amfani da filaye da illolin sa, noman sikari yana biƙatan manyan filaye da albarkatu kaman ruwa da takin zamani a kudancin Najeriya inda aka fi fama da yawaitan faɗiwan dajika da kuma gurɓacewan iska buƙatar sabbin filaye domin noman noman rake yana haddasa tarewan dajika wannan yana rage yawan bishiyoyi, wanda ke haifar da ruwan iska mai ƙyau da kuma rage yawan ruwa da ake samu daga cikin ƙasa. Haka kuma, yawan buƙatan filaye dan noma yana janyo matsalar kauracewan mutane daga gidajan su saboda ana siyan filayan su s zuwa gonaki. Wannan na iya haifar da matsaloli ga al'uma inda mutane ke rasa filayan su na gargajiya da kuma hanyoyin rayuwa. Amfani da ruwa da matsalolin sa, gona ta sikari tana buƙatar ruwa mai yawa wanda ke sa amfani wadda ke sa amfani da gurguna da kuma tafkuna domin ban ruwa a kudancin Najeriya. Wannan yana janyowa da da ake samu a wasu yankuna musamman a lokutan rani a wasu wurare. Haka nan yana iya haddasa bushewar gurguna ko kuma rage ingancin ruwan sha ga al'uman dake kusa. Sannan kuma, yawan amfani da taki da magungunan kashe ƙwari a gonakin a gonakin rake na iya gurɓacewan ruwa ruwan kasashen ƙasa ruwan ƙarƙashin ƙasa wadannan sun haɗa da sinadarai masu illa da lafiyar mutane da kuma dabbobi wanda ke iya janyo cututtuka da kuma rage amfanin ruwa ga amfanin ruwa da amfanin gona da kuma rayuwar ruwa. Guracewar ƙasa da rage ingancin albarkatu, yin noma ba tare da amfani da hanyoyin ɗorewa ba na iya haifar da gurɓacewar ƙasa wanda ke wanda ke sa ta rasa ingancin sa misali amfani da sinadarai kaman taki da magungunan kashe kwari. A yawancin gonakin rake rake, yana rage ingancin ƙasa da haddasa rashin ƙoshin lafiyan itatuwa da ita kanta ciyayi. Haka kuma yawan sara itatuwa dan samar da gonaki yana haddasa ambaliya musamman a yankunan da keda gurguna da kuma rapika wannan matsala tana kara tsananta sakamakon yadda ambaliya ke kwashe ƙasa mai ƙyau. Sannan kuma yana hana shukan ƙwayoyi ƙwayan sikari girma yadda ya kamata. Noman rake yana da tasiri mai girma a kudancin Najeriya amma yana da matsaloli masu yawa ga muhalli. Musamman dangane da sare dajukan amfani da ruwa, da gurɓacewan ƙasa

Bunƙasar masana'antun sarrafa ayaba a kudu maso yammacin Nageriya. Zan maida hankali kan cips, fulawa, da kuma abun sha. Dalilan dake haddasa bunƙasar masana'antun sarrafa ayaba akwai dalilan da dama da suke taimakawa wajen haɓɓaka wannan fanni na masana'antu. Daga ciki akwai yawaitan noman ayaba. Yankunan kudu maso yammacin Nageriya na ɗaya daga cikin wurare da ake noman ayaba a babban mataki. Ƙaruwar buƙata daga masu amfani yawan buƙatar kayayyakin da ake sarrafawa daga ayaba ya ƙaru sosai musamman saboda sauyawar ɗabi'un cin abincin su, bunƙasar sana'a da kuma masana'antu. Ci gaban fasaha ya taimaka wajen ƙirƙiran sabbin hanyoyi na sarrafa ayaba da kuma adanasu na tsawon lokaci. tallafi daga gwamnati da kuma ƙungiyoyi. Gwamnati da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na bayar da tallafin ƴan kasuwa domin bunƙasa masana'antun sarrafa kayayyakin gona. Muhimman kayan da ake samar wa daga ayaba A cikin masana'antar sarrafa ayaba ana samar da kayayyaki daban-daban dake amfani sosai ga mutane. Na farko ya haɗa da cips na ayaba cips na ayaba shina ɗaya daga cikin shahararrun kayan da ake samarwa daga ayaba ana sarrafa shi ta hanyan yanka ayaba zuwa ƙanana ko siraran yanka, fentawa da gishiri, ko wasu sinadarai, soyawa a cikin mai, ko gasa shi, saka shi cikin leda mai kyau dan sayarwa. Cips na ayaba yana da amfani sosai domin yana yana da kyau ga lafiyar jiki kuma yana taimakawa wajen rage asarar ayaba yana samar da kudin shiga ga masu sarrafa shi da ƴan kasuwa. Fulawar ayaba fulawar ayaba wata muhimmiyar hanya ce ta sarrafa ayaba domin ta daɗe ba tare da ta lallace ba ana samar da ita ta hanyar yanka ayaba ƙanana busar da ita a rana ko ko kuma amfani da nau'ikan busarwa niƙata zuwa gari mai laushi. sakata a cikin leda mai kyau dan siyarwa. Ana amfani da fulawar ayaba wajen yin waina da sauran kayan girki yin biredi da wasu abinci na zamani. Haɗa shi da madara domin samun abinci mai gina jiki. Abin sha na ayaba ana sarrafa ayaba zuwa abubuwan sha iri daban-daban kamar, ruwa mai mai ɗanɗanon ayaba, lemon ayaba, miya da ake samarwa, daga ayaba. Anayin abun sha na ayaba ta hanyar matse ruwan ayaba ana kuma fitar da ruwa domin samar da dagiya haɗa shi da wasu kayan daɗi da wasu kayan haɗi domin samun lemun ayaba mai ɗanɗano da kuma mai kyau.

Zanyi bayani akan kallubalai da manoma ke faucanta a kudancin Najeriya matsalan kwari da cuttutuka manoman ayaba a kudancin Najeriya na fuscantan matsaloli da dama da suka shafi kwari da cuttutuka wadanan matsaloli na iya rage yawan amfanin gona da kuma hana ayaba girma da kyau yadda ya kamata wasu daga cikin kwari da cuttutuka da suka fi adaba gonakin ayaba a wannan yanke ya hada da Bakin tabo bakin tabo, cuta ce wace farin guba ke haddasawa kuma yana hadasa doyan ayaba wannan, haka, wannan yana sa tsire yawan <inaudible> yadda ya kamata idan aka bar cuta ba tare da magani ba tana iya hana ayaba girma da kyau kuma ta rage amfani da gonakin ke bayar wa sannan kuma muna da kuncewa kuncewar ayaba wannan cuta ce wadda ta ke haddasa matsala ta hanyar hana ayaba girma yadda ya kamata idan ayaba ta kamu da wannan cuta ganyen ta kan fara kuncewa kuma su dena girma da kyau yadda ya kamata kwari masu lalata ayaba akwai kwari da dama kamar kwarin ayaba da kuma tsutsosi suna haddasa gagawan matsala ga manoma kwarin ayaba yana cin cikin sugan ayaba wanda akan ki hana bishiya samun goyon baya mai kyau toh har ta gafaduwa haka su kuma tsutsaye suna lalata tushen ayaba wanda akan ki hana <inaudible> samun sinadari da suke taimakawa wajen girma rashin ishashen kayyayakin more rayuwa bayan da matsalan kwari da cuttutuka, manoman ayaba a kudancin Najeriya na fuscantan kallubalai da suka shafi rashen kayyayakin more rayuwa kaman rashen ingantutun hanyoyi Yawancin gonakin ayaba suna wurare masu nesa kuma hanyoyin da ake kaiwa waddanan wurare, ba su da kyau sosai wannan matsala tana haddasa wahalar kai amfanin gona kasuwa wadda ke haifar da asaran kudade ga manoma sannan kuma muna da n ingantatun hanyoyin ajiya Ayaba tana daya daga cikin kayan lambu da ke bada da ke da saurin lalacewa rashin isashen wuraren ajiyan kayyayaki kaman su injinan sanye sanye yawa yana haddasa <inaudible> ayaba kafin a kai su zuwa kasuwa rashin wutan lantarki wutan lantarki na da matukar mahimmanci wajen adana amfanin gona da kuma tsarafa su sai dai yawancin wuraren da ake noman ayaba akwai kudancin Najeriya basu da inganttacen wutan lantarki matsalan kasuwa da farashi ko da manoma suna samun nasara wajen jeben ayaba mai yawa suna fuscantan matsaloli wajen sauye farashi a kasuwa farashin ayaba kan canja lokaci zuwa lokaci, kuman hakan na shafan riba da manoma ke samu sannan rashin kasuwan neman masu inganci yawancin manoman ayaba a kudancin Najeriya suna fuscantan matsalar samun kasuwan masu inganci da za su saye kayan su da farashi me kyau rashin goyon baya da gwamnati gwamnati na taka muhimmiyar rawa wajen tallafa wa manoma ama a kudancin Najeriya, yawancin manoman ayaba basu samu wadattacen tallafi daga

zan yi bayani game da mahimmancin noman ayaba ga manoma da al'umomi a kudu masu kudancin najeria samar da ayukan yi ayukan yi suna daya dagacikin manyan anfani da manoman ayaba ke kawo wa al'umma akwai matakai da dama a harkan noman ayaba wanda ke samar da ayukan yi wa mutane da dama wasu da ga cikin ayukan sun hada da noma da shuka manoma manoma da ma aikta suna aiki a gonakin ayaba suna noma da kula da shuka girbi da sufari locacin girbin ayaba ana bukatan mutane dayawa don girbi don girbin su da kuma kai su kasuwa sayarwa a kasuwa ana siyar da ayaba a kasuwanni daban daban wan da ke bayar wa yan kasuwa da dalilai da dalilan samin riba sarrafa ayaba wasu ayaban ana sarrafa su domin samar da kayan marmari kamar su kamar su bushashan ayaba da dai sauran su wanda ke samar da aikin yi da kuma ayuka da samin kudaden shiga manoma da yan kasuwa suna samin kudaden shiga daga noman ayaba kasuwan ayaba da na da kwau saboda akwai bukatan sa sosai mutane suna anfani da ita a masayin abinci da kuma kayakin kasuwanci inganta kasuwan ci da cinikayya manoman ayaba yana taimaka wa wajen bunkasa harkan kasuwan ci manoma suna siyar da ayaba a kasuwanni daban daban kamar kasuwanni na cikin gida ana siyar da ayaba a kasuwanni da dama a kudancin najeria kamar su lagos, porthacourt da dai sauran su fitar da kaya zuwa wasu kasashe wasu daga cikin ayabar da ake noma wa a najeria ana fitar da su zuwa kasa she kamar su Ghana, benin da kuma sauran su inganta rayuwan manoma da kuma al'umma idan manoma sun sami riba mai kwau daga noman ayaba ya na taimakawa wajen inganta rayuwansu ta hanyoyi kamar ilimantar wa da ilimantar da ya'yan su idan manomi yana da kudin shiga mai kwau yana iya tura ya'yan sa makaranta gina gidaje masu kwau idan manoma sun sami kudade masu yawa suna iya gina gidaje masu kwau da kuma habakar jin dadin rayuwansu inganta kiwon lafiya kudaden da ake samu daga noman ayaba na taimaka wajen biyan wajen biyan kudin jinya da kuma magunguna samar da albarkatu wa gwabnati harkan noman ayabe yana taimaka wa gwabnati wajen samin kudaden shiga ta hanyoyi kamar harajin kasuwanci kara kudaden fetir da kawa inganta hanyan sufuri inganta harkokin fasaha da bincike bincike a fannain noman ayaba yana taimakawa wajen bunkasan hanyoyin da zasu sami karin yawan anfanin gona masana kimiya suna bincike kan sabbin hanyoyin noman ayaba masu inganci kamar amfani da iri masu kwau hanyoyin magance chututtuka inganta hayoyin

Zan yi cikeken bayani akan yarda yanayin zafi da kudin cinnan jiya de tasiri da noman ayaba da kuma yarda take girma da kuma yarda take girma, yadda yanayin zafi yake tasiri da noman ayaba. Ayaba tana da bukatan wadacecen ruwa da zafi mai kyau kyau don ta girma sa boda haka yanayin kudancin Najeriya yana da mutubar tasiri wajen habbakar ayaba hanyoyi da dama Kaman tasirin zafin rana ayaba tana bukkatan zafin rana mai kyau dan ta girma da sauri idan zafin rana yayi kasa ci gaban ayaba yana raguwa a kudancin Najeriya yana taimaka wujen sa gayenkan ayaba su girma cikin sauri zafin rana yana taimaka wujen haba kwaskwari a wujen aiain ayaba wanda ke basu dandano mai kyau, tasirin ruwa Kudancin Najeriya yana da ruwan sama mai yawa, wanda ke da mutukar amfani ga noman ayaba ayaba ruwa yana sa itatuwan ayaba su sami daman ba da iska ta hanyan shakan iska idan ruwa yayi yawa fiye da kima, yana iya sa tushe da ganyeyaki amma a farancin Najeriya, farancin kasa yana da kyau. sa yana da dan shanyewan ruwa ta sirin kasa Kudancin Najeriya na da kasa mai kyau wadda ke da tsunadarai mai yawa, wadanda ke taimaka wa ayaba wajen girma kasan yankin yana da yashi sosai wanda ke taimakawa wujen rike ruwa da tsunadarai masu mahimmanci idan kasa ta kasance na da kyau, yana sa ayaba tayi girma cikin kankanin lokaci, tana fitar da sabbabin aiai a kowani lokaci, tasirin lokutan shekara A kudancin Najeriya ana da lokaci biyu na shekara. lokacin damina da kuma lokacin rana Ana samun ruwana sama mai yawa wanda ke sa ayaba ta girma da sauki lokacin rani soboda yana da zafi da kuma dan shi ayaba na iya cigaba da girma amma ta na bukattan karin kula da shayarwa a gonaki idan aka sami ishasen ruwa ayaba na ba da aiai har so biyu ko uku a shekara yadda ake yi yarda ayaba ke girma a kudancin Najeriya ci gaban ayaba yana tafiya ne a mataki guda biyar mataki na fara girma bayan shuka ayaba na fara fitowa da bayangayeyin ta tsab gayeyaki daga kasa cikin nau'ika guda biyu zuwa hudu a wanna lokaci, ruwa yana da mutukar mahimmanci do sabbabin gansa su fito da karfi sosai idan ruwan sama ya kasance yana da kyau ayaba na girma cikin sauri ba tare da bukatan shayarwa da ruwa ba matakin fitar da ransa a wannan mataki ganyen ayaba na kara yawa suna girma cikin sauri sosai kudancin Najeriya da isashen ruwa da iska mai kyau wanda ke taimakawa wajen habbaka ganye a wannan lokaci ana bukatan takin zamani ko na gargajiya dan kara ma kasa tsunadarai masu kyau da amfani matakin yin furanye bayan watani shida zuwa takwas, ittachuwan ayaba suna fara fitar da faranni yanayin zafin kudancin Najeriya yana sa furnanyin zu zama masu karfi kuma su sadai da aiai masu kyau. a wannan lokaci yana da kyau a tabbatar da cewa ba'a samu yawan iska mai tsanani ba domin yana iya jefar da kurarmi daga cikin bishiyoyi matakin girma bayan fitowan furarnin ai'ain ayaba na fara girma suna suna cikin suna cikin watanni uku zuwa hudu yanayin ruwa yanayin ruwan sama da zafin kudancin Najeriya na sa ayaba ta girma cikin sauri kuma ta kasance mai laushi da dandano mai kyau kuma ta kasance mai laushi kuma da dandano mai kyau matakin girni a watane tara zuwa goma sha biyu ayaba ta cika girma ta cika girma, kuma ta shirya don girbi. kudancin najeriya na da kyau don girbin ayaba a kowana a kowani lokaci na shekara soboda bau a kowani lokaci na shekara sobada babu lokacin gunturi mai tsanani ayaba da ake nomawa a wannan yanki ta na da kyau soboda tana samun isashen ruwa da haske mai kyau na rana da haske mai kyau na rana

Zanyi bayani kan hanyoyin da ake sarrafa ayaba don sanun kayayyaki kaman su agada gari, da abincin jarirai. Yadda ake sarrafa ayaba zuwa gari. Gari yana daya daga cikin kayayyaki da ake matukar afani dasu musamman a wuraren da ake cin tuwo Fura, ko kuma yin abinci kamar ah um kamar na zamani. Ana sarrafa ayaba zuwa garri ta wadannan hanyoyi Matakan sarrafa ayaba zuwa gari Yanke ayaban gunduwa gunduwa bayan an cire Bawon ayaba ana yanka ta kanana domin a saukaka busar da ita Busar da ayaba ana busar da ayaba da rana ko fa amfani da injin busarwa domin rage danshin jikin ta dik ayba Idan ta bushe sosai ana nika ta inji domin samar da gari mai laushi Tankade gar Ana tace gari don samun cikakken gari mara garwashi ko tarkaceAjiyeshi Ajiyeshi acikin Kwano masu kyau Bayan gari ya kammala ana sanya shi ne acikin Leda ko wni Kwano dan kare shi daha danshi ko kwar Yadda ake sarrafa ayaba zuwa agada agada agada na ayaba Na daya daga cikinAgada na ayaba na daya daga cikin abincin da ake bukata sosai a kasuwanni musamman a biran Ana iya sarrafa agada ta hanyoyi daban daban kamar soyayye ko gasashi acikin leda Matakan sarrafa agada Na ayaba Yanke ayaba kanana kanana bayan an cire bawon ana yanke ana yanke ayaba cikin siririn yanka? Sannan sanya gishiri ko kayan kamshi Ana iya kara gishiri ko wasu kayan kamshi don kara dandano. Soyawa da mai mai zafi Ana sanya yankunan ayaba da aka yayanka a cikin mai mai zafi har sai har sai sun zama harse har sai sun zama kintse kuma sun samu launin zinariya aciki Ajiye akan takardan shanye mai Wannan yana taimaka wa wajen rage yawan mai a jikin wannan agadar Sanya su acikin leda ko kwalaye Bayan an gama agada kuma ya huce ana sanya su a leda ko kwalaye domin kare su daga danshi ko kuma lalacewa Yadda ake sarrafa ayaba zuwa abincin jarirai: Abincin jarirai na daya daga cikin kayan da ake matukar amfani dasu acikin acikin ayaba domin yana dauke da sinadarai masu gina jiki Yana da amfani ga jarirai masu bukatan abinci mai laushi da kuma girma cikin koshin lafiya Matakan sarrafa ayaba zuwa abincin jarira :Zaban ayaba masu kyau Ana amfani da ayaba masu laushi da kuma, bani da tsatsa ko kuma lahani Cire bawon ayaba:Bayan haka, ana yanke ta kanana kanana Dafa ayaba a cikin ruwa Ana dafa ta har sai tayi laushi sosai. Nika ta domin samar da garri Bayan an an dafa ayaba ana iya amfani da injin zamani ko kuma mahauta domin nika ta zuwa wani launi mai kama da shayi mai kama da shayi domin a nika ta zama kaman kama tan kama kama shayi tana da laushi sosai sanya shi acikin kwalaye ko kuma wani kwanu ana ana aje abincin jariria a cikin kwalba ko ruba domin saukin ajiya

Zanyi bayani akan hanyoyin gudanar da ƙasa a noman ayaba a yanki na zaɓin wurin noma zaɓan wurin da ya dace yana da matuƙar mahimmanci wajen noman ayaba ana bada shawara a zaɓa wurare masu ƙasa me kyau, ƙasa me kyau me laushi wacce ke da isashen yashi da lakka tana taimakawa wajen samun ruwa da iska yadda yakamata isashen ruwa ayaba tana buƙatar buƙatar ruwa mai yawa dan ta girma yadda yakamata kiyaye iska wurare masu iska me ƙarfi yana iya lalata tsirrai dan haka yana da kyau a zaɓa wurin da ke da kariya daga iska me ƙarfi shirye-shiryen ƙasa bayan zaɓin wurin da ya dace yana da mahimmanci a shirya ƙasa yadda yakamata da gyara ƙasa ana bada shawara ayi amfani da takin zamani ko na gargajiya dan ƙarawa ƙasa sinadarai sinadaran da tsirran ayaba ke buƙata gina ramuka ana buƙatar a haƙa ramuka masu zurfi da kuma faɗi sosai wanda hakan yana taimakawa yana bada damar tushen tsiro ya samu isashen sarari da kuma girma shuka lokacin shuka yana da mahimmanci wajen samar da nasarar noman ayaba kamar zaɓin lokacin shuka, ana bada shawara a shuka ayaba a lokacin damina lokacin da ƙasa take da isashen ruwa wannan yana taimakawa wa tsirrai su samu isashen ruwa dan fara girma tazara tsakanin tsirrai dan bada damar isashen sarari ga kowani tsiro ana bada shawara a bada tazara me nisa me nisan awo uku zuwa huɗu a tsakanin kowacce bishiya wannan yana taimakawa wajen samun isashen hasken rana da kuma iska ga kowanne tsiro kula da tsirrai bayan shuka akwai wasu hanyoyin da za'a bi dan kula da tsirran ayaba kamar yin ban ruwa idan har idan har ba'a samu isashen ruwa ba yana da mahimmanci a yi ban ruwa ga tsirran ayaba musamman a lokacin fari yin ciyawa ciyawa tana taimakawa wajen hana ƙasa wajen hana ƙasa rasa damshi da kuma hana haɓɓakar ciyawa ciyayi marasa amfani ana iya amfani da ciyawa daga tsirrai da suka ruɓe ko kuma kayan gona da aka yanka yin amfani da taki dan habɓaka girman tsirrai da kuma samun amfanin gona mai yawa yana da mahimmanci ayi amfani da taki mai kyau kariya daga ƙwari da cututtuka tsirran ayaba na iya fuskanta hara-haren ƙwari da cututtuka daban-daban dan kare gonar sai a kula da tsabta amfani da magungunan kashe ƙwari tsabtace gonaki tsabtace gonaki yana taimakawa wajen hana yaɗuwar cututtuka da kuma haɓɓaka girman tsirrai kin dasa ana bada shawaran a dasa sassan tsirrai masu yawa ko kuma waɗanda suke bushe suke, suka bushe, ko kuma wanda suka bushe cire ciyayi ciyayi marasa amfani na iya yin gasa da tsirran ayaba wajen samun abinci da kuma ruwa dan haka yana da mahimmanci a cire su akai-akai.

zanyi bayani game da ƙwari da cututtukan dake addaban noman Ayaba noman Ayaba yana da matuƙan muhimman ci ga manoma musamman ƙasashen da ake dogaro da ita a matsayin abinci na yau da kullum duk da haka akwai wasu ƙwari da cututtuka dake addabar gonakin Ayaba waɗanda ke rage inganci da yawan amfanin gona idan ba'a kula dasu ba zasu iya jawo asarar gona gaba ɗaya a cikin wannan bayanin zan duba ƙwari da kuma cututtukan da suke shafar Ayaba ƙwari dake lalata Ayaba akwai ƙwari da dama wanda ke shafar noman ayaba waɗanda ke lalata tsiro ganyayyaki da kuma ƴaƴan ayaba wasu daga cikin su sun haɗa da tsutsotsi dake cikin ƙasa waɗan nan sune ƙananan tsotsutsi dake zama a cikin ƙasa suna cin tushe tsuron ayaba wanda ke rage girma da ƙarfin tsuro idan suka mamaye gona zasu iya hana ayaba samun ishashshan ruwa da kuma sinadarai daga cikin ƙasa alamar da yake cewa waƴannan tsutsotsi sun shafi ayaba itace bushewar ganye da kuma raguwar girman tsuro sannan kuma akwai ƙwari masu cin tushen tsuro waɗannan ƙwari ne masu kama da ƙananan ƙwari masu fukafukai suna cin tushe da kuma jikin tsuron ayaba wanda yake rage ƙarfin tsuron idan aka duba toshe tsuron aka ga ramuka da kuma manyan lahani yana nuna cewa an samu farmakin waɗannan ƙwari sannan kuma da da aƙwai ƙananan ƙwari masu lalata fatar ayaba waɗannan ƙwari suna cin fatar ayaba da cikin ƴaƴan ayaba suna haddasa ramuka da kuma tabo masu duhu a cikin ayaba cututtuka dake shafar ayaba baya ga ƙwari akwai cututtuka da dama dake addabar gonakin ayaba wasu daga cikin su sun haɗa da duhun tabo a jikin ayaba wannan cuta ce dake haddasa bushewar ganyen ayaba da kuma rage yawan ƴaƴan ta ƴaƴa da kuma tsuro dake fitarwa alamar cuta yana fara bayyana ne da tabo a cikin ganye wanda daga baya yake zama baƙi idan aka bar cuta ba tare da magani ba tana iya hallaka dukka gonar ayaba sannan kuma da akwai cuta ta rashin girma da kuma kumburin ganyen ayaba idan tsuron ayaba ya kamu da wannan cuta baze iya samar da ƴaƴa masu kyau ba ana gane cutar ne ta canjin launin ganye zuwa kore me duhu da matsatsin girma a gikin ayaba sannan kuma da akwai cuta me tabo bayan haka manoman ayaba yana fuskantar barazana daga ƙwari da kuma cututtuka dake iya rage yawan amfanin gona wasu daga cikin su sun haɗa da ƙwari dake addabar ayaba ayaba da sauran su domin haka yaɗuwar waɗannan matsaloli yana da kyau ayi amfani da iri me juriya a kula da tsaftar gona ayi amfani da magungunan da suka dace da kuma yin dashi tsirrai da kuma yi dashin tsirrai da suka dace a yanayin ƙasa

Zan yi bayani game da hanyoyin hanyoyin rigakafi da magance matsalolin kwarida cututtuka a noman Ayaba hanyoyin rigakafi domin hana kwari da cututtuka a gonar Ayaba shine ingantaccen zaɓin ingantaccen Iri zaɓin Iri mai juriya da kwari da cututtuka yana taimakawa wajan raje yaɗuwar matsaloli a gona a siyi Iri a wuraren da aka tabbatar suna da inganci Iri da aka zaɓa ya kasance yana da ƙarfi ba tare da wata juta ba ko naƙasu a cikin sa ba yin dashen Ayaba a wurin daya dace a zabi ƙasa mai kyau dake da kyawawan shan ruwa ba mai cunkoso ba gujewa shuka Ayaba a wuraren da cututtuka suka riga suka addabi tsiron gona a gyara ƙasa kafin a shuka ta hanyar kwashe ciyawa da sare itatuwa da zasu iya hana iska wucewa sannan kuma yin noma a lokacin da ya dace shuka Ayaba a lokacin damina yana taimakawa wajan rage yawaitar kwari da cututtuka yin shuka a lokaci mai kyau yana bada damar tsiron Ayaba yayi girma da ƙarfi kafin lokacin da kwari da cututtuka ke yawaita tsaftace gonaki a cire ganyayyakin da suka kamu da cuta domin hana yaɗuwa ayi amfani da kayan aikin noma masu tsafta dan hana yaɗuwar kwayoyyukan cuta daga wani tsiron zuwa wani tsiron gujewa barin ragowar Ayaba a gonar domin sukan zama mafaka mafarka kwari da kuma kwayoyin cuta sauya wurin noma yin canjin wajan noma daga lokaci zuwa lokaci yana hana yawaitar cututtuka da kwari a gonaki idan aka lura wani fili ya kamu da cuta yana da kyau a dai na shuka Ayaba a wurin na ɗan wani lokaci ana iya shuka wasu amfanin gonar kamar masara ko rogo kafin a sake shuka Ayaba amfani amfani da magunguna taki da kuma ka in in da kariyar gona takin zamani na gargajiya suna taimakawa wajan ƙarfafa tsiron Ai Ayaba wanda hakan ke hana yawaitar cututtuka yin amfani da ciyawa ko ganyan da aka yayyanka yana hana kwari yawaita a cikin ƙasa Hanyoyin magance kwari da cututtuka idan suka shafi Ayaba idan aka nura cewa cututtuka ko kwari sun fara addabar gonar Ayaba dole ne a ɗauki mataki kamar amfani da magunguna fashi feshi ayi amfani da magunguna feshi dan kashe kwari da kwayoyin cuta magunguna magungunan kashe kwari suna kashe kwari kamar wa'yan kwari masu cin cikin cikin Ayaba a tabbatar da cewa anyi amfani da magungunan bisa ƙa'ida domin kada su lalata amfanin gona sare tsirrai da suka kamu da cututtuka idan aka ga wata cewa wasu tsirran sun kamu da cututtuka mai hatsari dole ne a sare su daga gonar domin haɗa domin kada su yaɗawa wasu tsirran sannan kuma a ƙona ko in ko a ƙona ko a binne tsiran da yakama daya kamu da wannan cutar domin hana yaɗuwar kwayoyin cuta zuwa wani tsiron yin amfani da kwayoyin halitta dan magance kwari akwai wasu kwari da kwayoyin cuta masu amfani da ake iya amfani dasu domin kashe kwari masu lahani misali ana iya amfani da wasu ƙananan kwari masu cin masu cin cikin Ayaba domin rage yawaitar su amfani da hanyoyin gargajiya ana iya amfani da wasu hanyoyi na gargajiya kamar wanke tsiron da ruwan Gishiri ko ruwan Rake domin kashe kwari wasu manoma suna amfani da takin gargajiya na ruwa na ruwan auduga domin hana kwari shigowa

Zan yi bayani game da hanyoyi da suka fi dacewa wajan shuka Ayaba noman Ayaba yana buƙatar tsari da shiri mai kyau domin samun kyakyawan girbi da kuma ingantattun 'ya'ya shirya ƙasa kafin a shuka Ayaba shirya ƙasa kafin ai shuka Ayaba yana da matuƙar mahimmanci don min inganta girman ta da ƙarfin ta idan an shirya ƙasa da kyau za'a hana cututtuka da kuma kwari sannan kuma tsirrai zasu samu abinci da ke da suke buƙata daga cikin ƙasa zaɓin wurin da ya dace a zaɓi ƙasa mai kyau dake da kyakykyawan masarrafar ruwa ƙasar da tafi dacewa itace mai laushi wadatacciyar takin ƙasa sannan kuma kaga a shuka Ayaba a waje a wuraren da ruwa yake taruwa domin hakan yana hana tsirai girma da kyau tsaftace gona a sare ciyawa da itatuwa dake hana iska shigowa cikin gona a fitar da duwatsu da sauran tarkace daga cikin filin noma a tabbatar da cewa babu tsoffin shuke-shuke masu cuta a cikin gonar da za'a yi shuka yin haƙa ko juyawa da ƙasa a haƙa kasa domin ta sami iska da ruwa su shige tA sosai a jujjuya ƙasa da takin zamani ko takin gargajiya domin inganta sinadaran dake cikin ƙasa yin hakan yan taimakawa wajan hana yawaitar kwari da cututtuka Yadda ake nisan dashi a Ayaba matsakaici nisan shuka yana taimakawa wajan inganta girman ta da kuma hana cunkoson tsiro idan aka shuak su a matsa a matsakaicin wuri zasu iya samun matsalar ƙarancin iska da rashin isashshan sinadaran ƙasa Nisan da ya dace tsakanin shuka nisan shuka yana kai wa tsakanin uku uku da ɗigo sifili zuwa kuma uku da ɗigo biyar a tsakanin kowacce shuka idan ana shuka, idan ana so a shuak su a jere ana tabbbatar da cewa um nisan tsirran da yake tsakini ya kai biyu da ɗigo biyar zuwa uku da ɗigo sifili a jere idan ana so a shuka su a tsaye ko na um na murabba'i za'a yi nisan uku sau uku idan ana so kuma a shuka su a tsaye na zobe za'a yi nisan uku da ɗigo biyar sau uku da ɗigo biyar Fa'idodin bin tsarin nisan dashin Ayaba Yana bada damar samun kyakywan hasken rana wanda ke taimakawa wajan girman Ayaba yana hana cinkosan tsirrai wanda zai hana yawaitar gwari da cututtuka yana bada damar ingantacen sarrafa ruwan ruwan sama da kuma iska a cikin gona yana taimakawa wajan sauƙaƙa hanyoyin kula da shuke shuke da kuam girbi Yadda ake shuka Ayaba bayan an shirya ƙasa da kyau ana iya fara dashen tsiron Ayaba akwai wasu matakai da ake bi dole domin samun kyakykyawan girbi shine yin rami da ya dace ana buƙatar haƙa rami mai zirfi domin ya iya riƙe tushen tsiran Aya sosai girman ramin ya dace um girman ramin da ya dace shine talatin sau talatin sau kuma talatin amma idan ƙasa bata kyau za'a iya yin haƙa arba'in sau arba'in sau arba'in idan ƙasa tana da yawan ruwa mai taruwa za'a iya haƙa rami mai zurfin zayi hamsin ƙafa hamsin domin hana ruwan taruwa a cikin tushen Ayaba Yin yin takin gona bayan an haƙa rami ana zuba ana zuba takin zamani ko na gargajiya domin ƙarfafa ƙasa a gauraya taki da ƙasa kafin a shuka tsirran Ayaba yin hakan yana bada damar samu wadatacciyar ƙasa da ciki dake cike da sinadarai da um da tsiro ke buƙata dashin Ayaba, dashen tsiron Ayaba Ana dasa tsi dashen tsiron Ayaba da zurfin kusan au um ƙafa ƙafa goma zuwa ƙafa goma sha biyar a ƙasa kada a bine shi sosai domin hakan na iya hana girma tsiron sosai bayan an dasa a daddana ƙasa da hannu domin ya tsya da kyau yin feshin maganin kwari bayan shuka yana da kyau a fesa magani kwari waɗanda ke ke ke hana waɗannan tsiron su girma sosai yin hakan zai kare tushen tsiron daga lalacewa kula na shuka bayan dashan Ayaba bayan an dasa Ayaba dole ne a kula da da da da wannan da wannan shukar da akai dan tabbatar da cewa sun girma cikin lafiya shine yin rufin ƙasa da ciyawa ana iya amfani da gayan da aka sara, aka sare ko ciyawa dan rufa ƙasa domin hana yayyafar ruwa da kuma rage yawaitar ciyawa hakan kuma zai taimaka wajan samar da zafi da zafi mai kyau a cikin ƙasa yin ruwan shuka a tabbatar da cewa tsiran Ayaba yana samun isashshan ruwa musamman a lokacin fari kada a bar ƙasa ta bushe domin hakan yan rage girman tsiri